Dooron dooron konthale gaaththan kutto kathay paydon codidi dizayssakko hayssika kutho zimmizi phuphulezanne ashoza asanas immanas go'iza miishakko hayssi katthazikka kuttozi nafisafe aththanassinne modhanas go'iza katha qumma qommokko

hay doncoridi adde asay dizayssi kawo ushaza walakishenne mirqishe dizayssakko hayssika be konthale peerizinne kawo oshaza walakishe dizaysekko hayssi kawo ushazikka kattazi ordanassinne murutha go7a immanas goyza kawo usha qommokko

Hayssa misilezan beettishe tiza miishi aazee giikko cihan dumma dumma katha dhale ze'izayssakko katha dhale kathappe harge wodhanassinne murutha kaththa nuus immanas go'iza miishakko.

Hayssa misilezan beettiza miish aazee giikko keehi lo'idinne malalidi cililiza puutheza xeellashe zaasikko izi puuthetikka citan citan dooretti wottida puuthe xeellashe zaasiqo.

go7etidinne giigidi uthi wuthida gaze bolla paydon coridi diza asay dhale dhardishe dizayssa xeellashe zayssikko heyssika harge nu kathe qohenna mala go7izayssakko

Heyssi teqeti uttiza eelo haaththakko izappe gundze baggara tiya badalay muuzenne dumma dumma katha ayfe dizayssa xeellashe de'ayssikko teqet uttiza eelo haaththay haaththa muuzenne badala ushshanas dhoqu giza go'a immees.

Yelaga indzo naytinne attuma nayti kaththa xamp xampi issi bolla wotthizi deizayssi beettees kathay gamo heeran keehi asas zaanas go7a immizanne wolqa immiza miishakko.

Dumma dumma cugan utthi uttiza katha cale dizayssi beeththesikko heyssikka harge katheppe dhayssesikko leemisosse shunkurtheppe timasimeppenne daro qommoppe katha harge xayssees.

zalga gaze bolla dole ooththiza puuthetha awappe teeqethanas hoykko kuya medhanass guutha guutha gaddzafa mexiza sambeyetishe dizesekko heyssa gaddaba xaphonikka paydon coridi dizasay he mettishenne dzumma dzumma miisha ooththishe dizesekko isti dizaykka bochcha xaphoni dizessekko

HA misile bolla betiza mishi aze giko kehi dalga gade bolla mutetidine lou'di diza papayekko, papaey nus sosinne giya kesidi bayzanas madida dozakko.

Hayssa missilen bettiza mishshi aaze gikko issi aderanne indo na'ara timatime murxxappe lo'owa qori qoti saxxinen yeggiyayssako timatime manasine usstas goiza mishshako.

Ha misile bolla beettishe diza miishi aaze giikko paydon coridi adde asaynne indo asay maatha buuccishenne maatha thookkishe deizayssakko heyssika miizas mizanas dhoqu giza go'a immees

hayssa misile bolla beettiza miish aazee giikko dumma dumma katha ayfe gaacciza maashinekko katha gaaciza maashine qantha woden keehi gita katha gaacidi nuus dhoqu giza go7a immiza maashinekko

Ha misile bolla beettiza miishi aaze giikko nam7u manggo puuthe thokethi wothizaysaako. Manggoy maanas dhoqqu giza go7a immizeyssako. Nuy nu doonan mishe keehi mal7izayssako.

Hayssa misile bolla beettishe diza miishi aazee giikko issi adde karetha ma'o maa'idi tukke ayfe qorishe diza ssekko tuke nu dere tophes dichcha dhoqu giza immiza douzakku.

Issi adde gade gaaththan eqqizi xeellishe dizayssakko izappe kundze baggara boynaykka dizasekko haray qasseka kathay ayssari woththizayssakko donoynne kaththay maanas maaddees

paydon coridi daannati woykko kawo ooshanchati issipe eqqidi puutheba haasayishe dizaakko heyssi puuthezikka keehi dhoqu giza go7a soopphe gichas immiza puuthe qommokko

hayssa misilezan beettishe diza miishi aazee giikko issi indiya ba keeshen tuke ayfe qorada eqqatanne xeellizayssakko tuke ayfe toopphe tichasi dhoqu giza go7a immee

Ha misile bolla beettishe diza miishi aazee giikko issi adde keehi lo'idinne muruthidi diza muuze oyqqidi eqqi ooththizayssakko. muuze maanas go'iza quma qommokko.

Kathtibena mango ayfe mango bolla bettes.matankka mango hayththe keehi coridi tuccidi uttizayssi bettes.mangoykka kaxxibenna. Kaxxannas heera maaththi woththides.

Issi bolla keehi uleti uttida gakkidi ka'i beyna muuzeti beetees. Iza xaphon keehidi paydon coriza macca nayti woyko geela'oti, beetetees. Hessi muuze gamo heeran keehi go'a immizaysa ayfeko.

Kehi lo'iddinne muurutiddi deiizayssi manggo ayffe kaxxibeynashaza beashe de'ayssi hessika gammo heeran asi bessi nammissiko mishshe kaalidayssako nu deeres gammosi kehi goo'a immishe de'essi.

Kehi akko gadden dhuuqqi wottida puuttoy bettes puutokka muurutidi maallalidi bettes hessika maaxetti uttibeynayssi bettes giiyassi maxxe idi bayzanassi bessesi.

Issi huphe bo'atiza bitaney eqi uttidaysi betes bitanaoe guye bagara tuke betes hesi tukeyka ayde gathishe de'es bitaneyka xelishe de'es

Malalidinne muurutidi paapayey eqqi uttidaysi beettes. Ayfe kessishe de'izayssika beettes. Histin hessi paapayeyi isophphe dichchaas keehi go'anne maado immidayssi erettees. Nu deres maado go'a immees.

Issi addey kontte oykidi eqqi oothizaysi beetesiko. Izappe gunde baggara timatimey toketidaysi beetesiko. Hessika circiridi keehi lo'idi malalidi de'iya timatimeko.

Yelaga nayti kowase kaa'izayssi dizayssi beettesikko istappe gunde baggarakka meliza uuththay dizayssi beettesikko uuththay nuni maanas maaddiza xapho katha qommokko

dalga gaze bolla giste akkidinne murutidi cililidi de7izayssa giddon nam7u atthuma asati eqqi uttizayssi beechchees essappeka goy baggara daro bocheti beeththosona

issi bitane booththe maa7o maa7idi ba denco dancidi beeththees heyssappeka goye baggera shukare beeththees hari qasseka uutthikka goye baggera beettees

Badalay daayidi bizayssa be7ays. Hayssika badalazi harmma gakkidi aadhides gidoppe attiini harmmas harmmettibenna Maatay daridi giddon diccizayssi beettes guussuko.

cora attuma asaynne indzo asay afokaato gitton afokaato hayttha duuttidi xeellishe dizayssi beettees afokaatoy gaammo heeran keehi maaddizanne nuni mussas maadettiza giisha

daro paapaye qommoti hayssan beettosonna dalga biittan diccidi paapayey ordi ekkidayssi kaxonta qaye paapaye beettees hayssika paapaayezi kaxibenna kaxisa naw hayssi qase maxetidi issi issi wode naagana dandayees

nam7u indonthi tukke ayfe harqizayssi de7izayssa be'ashe xiyays tuke itoopphe dereni keehi go7a immishe deesi kare derekka kessishe go7a keehi itoophes maaddiyayssi erettes tuke gamo heeran go7a immees

keehi aakkidinne zalgidi diza muuze xeellashe de'assikko ista mala muuze gamo dere heeran dhuqo giza go'a immishe de'esikko heyssi muuzesi keehi dhoqo giza go'a gamo deresi immishe diza muuzekko

kaxibennaa manggo ayfe ba haythen tuccetti uttizayssa xeellashe dayssikko. mangoy gaamo heeranne toophe gaattan dumma dumma deren dhoqo gida go'a immishe diza kaththa qommokko.

issi geela7o lo7iza nayiya tukke aype ba keeshin qora qoratha yekkizaysi beetees heyssi tukkeka nu dere dichass keehi maaddes nukka uydi kallana mala nuus maadzdzo immees

Issi adde nam'u boorata waaxezi qambara gaatha gelsidi kado qachidinne ba dhurqapfe oyqqizi ba gaden goyshe diesekko hayssi addezikka be huphen qophe wotti wottidesekko goshshancha asay goydi katha ekkanas demisiza go'iza ogekko.

Hayissa misile bolli betiza mishi aze gikko payiddoni corridi kawo osanichayi utha gathani utha dhoqalishenne tokishe dizayissa xelashe deyasiko uthayi manasi go'iya katha qomoko

Ha misile bolla betiza mishiy aze gikko goshancha 2 boora waxidi kadora qanbara gelithidi ba xurqapera goyishe dizaysako goshanchay tophiyas dhoqu giza go'a imizaysako

hayssa misile bolla beettiza miishi aazee giikko goyeti giget uttida daliga gaden adde asayinne inido asay kathe zerishe de'izayisakko heyissika dhoqo giza go'a immizayssakko

hayssa misile bolla beettiza miishi aazee giikko payzon coridi adde asaynne indo asay goshsha goyetti uttida gade bolla emettishe katha ayfe zerizayssa xillashe xaasio

hayssa misilezan aazi beettize giikko issi adde boora waaxidi gakkida badala shalishe dizayzakko badali shaletikko dhoqu gida murota kathas immana dandayiza katha qommokko

hayssa misilezan beettishe diza miishi aazey giikko issi adde kawo usha gaashe gaaththan ziccana mala qolishenne tokkishe dizayssakko izappe gunde baggara murutidi lo7iza badalay ziccizayssakko

ha misile bolla beettishe diza miishi aazee giikko biita go7iza kadosakko kadzoy boora waaxizi biiththa go7anas go7iza miishakko kadoy biittan de7ikko katha dhoqu giza murtha immizes

hayssa misile bolla beettiza miishe aazee giikko goshsha gadiya goshshanchay ba nam7u boora waaxidinne goyshe dizayssa xeellashe haasikko goshshanchay tophiye dichchas dhoqu giza go7a immees

Misile bolla beettishe tiza miishi aazee giikko paydzoon coridi karetha ma'o maa'idi waaro medhishenne waaro ooththishe diza asatakko heyssika nuus dhoqo giza go'a immiza oosoo.

Issi indiya tiya tukiya woyiko qorxibena tukiya ayife maxashe ba keshen qolizara betawus tuke ayife ithophe dichasinne gamo hetan diza dere dichas kehi mades

Nam'u goshancha Ade asati eqidi ba xoylera biite bookizaysa xeelashe daysko. Ista xaphon bocheyka , muuzeyka ,gaasheyka dizaysa xeelashe daysko , goshanchay nu deres dhoqu gida go'a imesi.

Issi bitanne boora waaxidi ba gaden go7ishe dizayssi betees. xurqqaferakka oyqqidi borathta goyishe dizayssi beetees. Waaththa boora nu biitta goyanaasinne kaththa ekkanas maadees.

Issi goshshanchay ba kontera goyize dizayssa daro goshshanchay eqqidi xeelli uttizayssi beettes koshshanchay gamo dichassinne gamo heera keh dhoqo gida miisha ooththiza asatakko.

issi goshshancha adde nam7u boora waaxidi be gaden goyshe dizayssi beettessikko heyssika katha ekkidi be soossi maanassinne giya kessidi bayzanass maaddiza ooso ooththise dizessekko

Keehi giigidinne woykko shirethethidi diza gaze bolla paydon corizi koshshancha asay katha ayfe dharcishe dizayssi beethessekko heyssika ba duusse laammanassekko.

Issi goshshanchay ba gaden nam7u booratha waaxedi ba xurqapeera goyishe dizayssa beyashe dayssikko goshi gaamo heeran keehi go7a immiza oosokko.

cora koshshanchati ba keeththa xaphoni shiiqidi issi bolla tumma dumma ba oothtide deyoosona istape goyrakka eeththa keeththay beettizesekko koshshanchay gaamo dichasi keehi go7a immiza asasakko

Paydon coridi goshshanchay issi bolla shiiqi wothtidi olla bookkishe phoylera dizayssi beettissikko hey istika bookkizay muuze duca bookkidi tokkishe de7izayssi beettessikko muuzekka ayfikko maanas maaddizayssakko.

issi goyeti giigi uti uttida gade bolla kawo ooshanchay woykko taannathi uuttha sokkishe asa bessizayssi beettees istape goy baggara koshshanchatinne attumanne geela7o asay dizayssi beettees

Paydoon corida olla cora asay indoynne adde bookkishe beeththosona wora giddon de'izayssa bookki bookki mitatokkishe beeththosona he geekka qasseka sintha baggarakka attuma asay beeththees.

Dalgga gade bolla bitta goyshshe diza kamezzi bitta kameththi bitta goyshshe dizayssakko. Hayssi kamezikka Gamo deren heeran dhoqqu Giza go'a goshshanchchas immiza go'iza kamezzazakko. Hayssika dalgga gadiya guththta Woden goyddi goshshanchchas immiza mishshakko.

dalga gaashe bolla gaashe harqizanne cakiza kaamezi harqishenne cakishe dizeseekko iza xabonka payzancoriza asay hayssa harqetiza gaashekka be kontha lengeshis dizeekko hayssi kaamezikka dhoqu giza go7a dalga gaasheppe harqishenne shochishe dizayssakko

Geeyi jalga oge bolla payzon cotizi biitha goyiza makini eqqi wootizazakko hayssa makinazaka payzon cotizi diza asay pirgishenne lo'ethishe dizayzakko hayssi biitha goyiza makinay jalga gadesa gutha wozeni goshshanchas goydi immiza qantha ogekko.

Misile bollan betishe diza mishe azegiko issi adey bitta goyiza kame bitta goyishe dizaysako bitta goyiza kame daliga gadey gutha wode gidon goyidi nus dhoqu giza go'a imes

Misile bolla bitishe diza miishy aze giikon bita goyiza kaamey eqi utidaysako, bita goyiza kamay qantha wodeni dalga gadiya goyid muruta kata imiya go'iya kaameko.

Hayisa misile bolla betishe diza mishi aze giko bitha goyida kameko hesika qantha woden dalga gadiya goyidi nusi murutha katha imanasi dhoqu giza go, a imiza bitha goyiza kameko

hayssa misile bolla beettishe diza miishi aazee giikko gaashe harqizanne cakiza kaame deizayssakko iza meraykka suutha daanizayekko gaashe cakizinne harqikko go7a immee

hayssa misilezan bettishe tiza miishi aazee giikko suutha meray tiza maashine eqki wooththizayssakko iza xapon keehi gisa keeththe booththa meran ze7izayssakko heyssika daanas maaddes

hayssa misilezan bettishe diza miish aazee giikko keeththa gaathan katha ayfe gaaciza maasine xeellashe dzaasikko katha ayfe gaaciza maasine maanasi kachcha gaaciti nuus immiza go'iya miishakko

misile bolla beettishe tiza miishi aaze giikko gaashe cakizanne dzumma dzumma katha qommo cakkizinne harqiza kaame xeellashe izaasikko hessika dhoqu giza go7a immiza kaamekko

ha misile bolla beettishe diza miishi aazee giikko biitha goyiza kaame adde ba kushen oyqqizi goochishenne goyishe dizayssakko heessika dhoqu giza go7a nuus immiza biitha goyiza kaamekko

ha misilin azi beetizeygikko dumma dumma biitha goyiza maashinee woykko biitha goyiza kaame qommon qommon utti uttizayssakko biitha goyiza kaame dhoqu gida go7a tophes immizayssakko

hayssa misile bolla beettiza miishi aazee giikko paydon corizi adde asay gaashe harqiza maashine gaashe harqishe tizayssi beettees istappeka kunthe bakkara utulay zooreth wottides

ha misilen beetiza miishi aaze giikko paydon corizi gaashe cakkiza kaame dalga gaze bolla gaashe cakize ziissessekko gaashe cakkiza kaame qantha woden dalga gaashe cakidi nuus immizayssakko

Hayssa misile bolla beettishe diza miishi aazee giikko biitha goyiza gaame dalga gaden biithe goyshe dizessekko iza xaphon shuchcha keele keeleti yooththizessekko heyssika dhoqu giza go'a imees.

hayssa misile bolla beettishe diza miishi aaze giikko gaashe harqiza maashine dizayssakko heyssika gaashe ayfe uttulappe shaakkiza miishakko dhoqu giza go7a immidi qantha woden immees

hayssa misile bolla beettishe diza miishi aazee giikko biitha goyiza kaame ooraxiti eqqi woththizayssakko heyssika dalga gadeya guutha wodiyan gaashe cakkidinne dumma dumma katha cakkidi nuus muruthan immizayssakko

Hayssa misile bolla beettiza miishi aaze kiikko dalga gade bolla biitha goyza kaame biitha goyshe dizayssakko istas paydoy heedzdzakko istika dalga gadeya guutha wodden goyzi makizayssakko.

ha misile bolla beettishe diza miishi aazee giikko biitta goyiza kaamey eqqi uttizayssanne paydon coridi eqqi oottizayssakko iza xaphon kaamenne dumma dumma miishi dizayssakko hari qasseka keeththikka dees

hayssa misile bolla beethtishe diza miishi aazee giikko biithcha goyza kaame biichcha goyshe dizayssanne istappe kunthe baggara asay eqqiti goyiza kaame xeellizayssi mishilen beethtishe dizesekko

Issi mashine kaththa harumishe bettes haysika mashizi ha'i woden ASA naytas daro maddo imanas danda'es lemisis ASA nayti daburizaysa woyko wolqa wursizaysa elesidi matara wurisanas danda'es

Aako gadiyan gakki woththiza woykko qurxxiza gisththe ayfe maashinee buuccishe woykko qanxxishe beeththees; heysikka daro wodiya guuththa wode giddon ooththidi murutha ayfiyaa nuussi immees; heysikka go7awu lo7osakko.

Issi bita goyiza kameza be'asheko bita goyiza kame dalga gaya gutha wodiyana goyidi nusi doqu giza go'a imiza kane qommokko hesikka dhoqu giza heran goyishe dizaysakko

Kame mera dizayisi mashine gashe buchishene maxi maxi issi bola dorishe betes hesika kehi asa woliqa mado shishshanasinne daro woliqa issippe goanas mades.

Bitra goyiza kammey namu eqi utizayisi bettesi issoyi isitappe bita goyishe dizak kamekko hayisikka nu deresi kehi ga immeesi daro asayi ba woliqa daro wodiyani ongizayisa qanithtni oththeesi

Oratha kamey eqi utidesikko izzasika osoy bita goshanne oge medhokko heysikka gutha woden gita gidida osso othizaysakok heysikka dhoqu gida go'a nubitas imida kamekko.

Suxa mala tizza oratha kamey eqi utidas bettes heyssika izzas osoy bita goshasinne oge loythanas madees haysaka daro asa wolqa gutha woden madees hesikka go'a nuderes imees.

Issi goshsha kaamey beettishe dizayssa xeellashe de'aysikko. Izikka dhoqqu gida tophphiyas go'a immiza goshsha kaamekko. Dalgga gadiya guuththa wodiyan goyidi wursi dhoqqu gida go'a immiza kaamekko.

Goshshancha maashine woykko goshshancha kaame kaame bolla maata buuci bucidinne qolizayssi beettees. Heyssika nu miiza mizanassinne gade badala tokkanas maaddizayssakko.

ke'hi dalgga gadiya goyshshe diza goshsha kaame xeellashe de'ayssikko heyssi goshsha kaamekka qanththa woden akko gade goydi nuusi go'a imiiza goshsha kaamekko

Gaashe cakisetiza maashine beettizesekko heyssi maashinezi qantha woten dalganne keehi daro gaashe cakizesekko asa wolqa guutha woten ooththanas maattiza mashinekko.

suutha malatiza maashiniya nam7u asati merqishe beetosona mathan issi pithane gaashe xooki uttizi beettees heesi maashinessi nu dere keehi go7a imees heyssika gaashiya utulappe ayfiya shaakkizayssakko

oge dhaphoni keehi payzon coridi de7iza goshsha kaame dizayssi beeththessikko izappe haddirsa baggara keehi aako gade dizayssakko izappe ushachcha baggara keehi aakko gade de7izayssi beeththessikko heyssika nuus badalanne daro ayfaayfe immiza biithakko

issi adde haatta cuchchiza maashine dhaphon eqqi ooththizayssa xeellashe de7ayssikko haatta cuchchiza maashine gamo dere heeran dhoqu giza gita go7a immishe de7eyssikko hissikka hach nuus go7a immie

issi biitta goyiza kaameye eqqi uttizayssi beetees istika nu dere dichassi go7a keehi immidayssakko badala murthanne zalgidi ooththidi nu zereppe kosha xayssiza kaamekko histika nuna maaddizes

issi ooratha biitha goyiza kaamesa xeellashe zaasekko biitha goyza kaamesi toophesi dhoqo giza go7a immiza biiththa goyiza kaamesakko heyssika badala gistenne ayfiaype cokkanas maaddiza biitha goyiza kaamekko

issi maashineza nam7u asay goyishe dizosona istappeka issoy adde nam7unthoy indzo heyssi maashinezi nu dere keehi dhoqa maado immidasekko taro asa wolqa gutha woden oottides

katha harqiza maashine eqqi uttizayssi beettes mathan iza xaphon daro asay dizayssi beettes heyssi maashinezi nu dere dichassi keeh go'a immizayssakko gaamo heeran heyssi maashine gistenne gaashe harqizayssakko

ooratha kaame eqqi uttizayssi beettes heyssika biitta goydayssa woykko oge lo7etizayssakko nu deresi cora asa wolqa gutha woden ooththizi murutha immizayssakko dere go7asi keehi gita go7anne maaddo immees

keeththa gaththan payzon coridi diza guutha naatha indzoynne adde asay kathe mizishe diesekko ista gaththeppeka issi guuthanay be kushen be qoma oykqidi issi indzo barsishe disekko hayssika issi petetha mintanas go7iza ogekko

heedzdzu addiyazasi kaamez xapon eqqi ootidezakko izappe gundze baggarakka katha caaniza kaamezi payzon corisi diza kattaza caani woththizi eqqizayssakko hayssikka haakko deren diza namsettiza asas katha gattanas go7iza kaamezakko

Ha missile bolla bettishe diizay mishshi aaze giikko muuzey kehidi lo'idine mallalidi kaxxi woththizayssako muuzey asa na'as manasinne kallanas wolqqa immiza quuma qommoko.

Suqe gatan duma duma katha ayfe c'ugan c'ugan dizaysako lemisos timatime,muze,mangone duma duma katha ayfe de'izaysako heysika kehi murutizaysako.

Hayssa misile bolla beettiza miishi aazee giikko issi inddiya cora guutha naytha kathe mishashe daasukko kathe guutha naatas diccanas dhoqu giza go7a immiza wolqa immiza miishakko.

Ha misilen beettiza miish aazee giikko keehi dalga keeththa gaaththani cutancutan doori wotti ottida katha xeellashe zaasikko izappe issi adde tookkish bishe dees.

hayssa misile bolla bettishe diza miishi aazee giikko oyddu asati keeththa gaaththan eqi uttidi tobishe deteeskko. istappe issoy qophe wothidi warqatha bolla biiren xaafishe dees.

misile bolla beettiza miishi aazee giikko gutha nayti katha xapho xeellishe dizesekko kath dhoqu giza go7a toophessinne kare de7es immiza go7iza miishakko katha miikko wolqa immees nuus

Hayssa misilezan beettishe tiza miishi aaze giikko issi indoynne issi adde katha dhaphon eqqi woththizi xeellizayssakko istika ma7izay booththa ma7okko ista sure qasse karethakko.

Ha misile bolla beettishe diza miishi aazee giikko issi geela'o indzoy katha xaphon eqqada xeellashe daasukko iza ma'iza maoyka boothakko izi xaphon zayteye duma dumma miishi dizase.

misile bolla beettishe tiza miishi aazee giikko issi indoy suuqe gaaththan bayzashenne shammashe de7iza miishakko suuqe gaaththan de7iza miishay uyiza ba mizanne dumma dumma miishakko

issi indzoy guutha naytha shiishshada xarphezan katha woththaza mizashe disin ista gidzdzoppe issi guutha nay wogga indo katha barsishe dizayssakko katha miikko guutha nayti diccizakko

Issi indo naya eqqada xeellashe dizaysakko. Izippe guye baggara issi cittan uleti utida kaththa be'eash dasikko. Nam'aththoyka zaytekka kaththa dhaphon dizayssa xeellashe de'asikko.

Heedzu indoti eqqi uttidayssi betees. Izetappekka nam'ati issinessi guutha nara diza mishiresi kaththa immishe dizayssi beteesi. Hessappe dhoqqugi woththidi ingelezethora kaththay laamesakko gizayssa xaafeti woththides.

issi inddiya bitanesi suyiqepe imashe deaus hessika uyiza miishakko huphen giido daro daro bettiza mishati xeelletishe de'osona hey Tika tiyettida Mish miza Mish daro daro go'a mishati de'osona

Payddon coro asay macca asaynne adde asay biita bolla uttidi bettees; eetappe guye baggara keeththay beettees; eetappe sinththe baggara issi bitaney eqqi utizayssi beettees; dembbay keehi aako heeray beettees.

Attuma asati kaththan dumma dumma bolla uttishe dizosonakko. Heyssi kaththazikka hiyyesa asatas imetiza kaththakko. Gaammo heeran hiyessida asata kawozi mizishe dizays asikka beettosonakko.

Faydon cori wottidi eqqida indzo asaynne adde asay eqqi wottizayssi beetesikko ista gaattan gutha nayti dizayssikka beethtesikko istas asati zaytenne kathe imishe dizayssi beettesiqo

Haysa misile bolla betiza mishy aze gikon paydon coriza parata issi Adey gashe bolla lagizaysa xelashe daysiko Gashe ayfe utulafe shakanas para lagidesi.

Hayssa misile bolla beetishe diza miishshey aaze giiko keehi dalgga gade gaaththan issi bitaney badala giddon eqqi uttidayssi beetizayssako. Badalay nu deresi dichas dhoqqu giza go'a immiza kaththa qommoko.

Haa missile bolla betizayi mishshi azee gikko saniththakko .saniththi budenara kixxarenne dumma dumma qummara Manas madizza usittakko.heyissikka dhoqqu Giza go'a nusi immizayissakko.

Ha missile bolla bethishe dizza mishi azze gikko kehi loo'dinne cilillidi dizza kaththa gathan adde assaynne inddo assayi xomosishene hemethishe dethesikko.

hayssa misile bolla beettiza miishe aazee giikko thiya badalay eqqi ooththizayssa xeellashe zaathikko thiya badalay nuni lacidi woykko xiixidi maanas maattiza katha qommokko

Hayssa misilezan bettiza miishshi aaze giikko payddon coridi diza kawo oosanchay giste gaaththan eqqidinne xomooshishe dizayssakko giste toophphiya derees doqqu giza go'a immiza kaththa qommokko

Issi indiya dalga gade bolla giste maxashenne sharafa giste gidzdzoppe maxa maxa kessashe dizayssakko giste maanassi dhoqu giza go'a immiza doozappe issi kando

Dalga gade bolla cugan cugan katha ayfe dolesi woththizayssakko. hessika puute tokkikko dhoqu giza go7a immizayssakko nuus giya kessidi bayzikko miisha immiza maaddiza shaykko.

Ha misile bolla beettishe diza miishi aazee giikko sharafan maa'iza shunkurthekko shunkurthe bookkikko nuus keehi dhoqu giza go'anne giya kessidi bayzikko miisha immiza xapho qumao

Hayssa misile bolla beettishe diza miishi aazee giikko issi adde thiya badala oyqqidi thiya badala gaaththan eqqi wotizessekko issikka maa'izay booththa ma'okko iza huphen qoophekka dizessekko thiya badalay maanas maaddes.

issi adde eqqidi booththa maa7o maa7idi haasayishe dizesekko izikka kawo oosancha woykko daanna zaanizesekko izi eqqizaykka keehi dalga gade bolla giste gaaththanakko

Misile bolla beettishe diza miishi aaze giikko issi indoy badala gaattan eqqada xeellashe zaasokko izippe gundze baggara woraykka de'izesekko woraykka maaddes izappe gundze baggara bochchekka dizesekko.

Indo asati utha gidon eqidinne utha hashishe de'etezaysi betes. Uthay nu deresi dhoqu oche bolla dizzysi daro asas manasinne dusa danas go'a imes.

Giya giddon payiddon coridi woyikko daridi bettiza attuma asayinne macca asayi betize de'osona isttika dizayi giya giddonakko giyan ma'oyi sureyi miyobbayinne uyiyobbayi daroyi bettishe deess.

Kehi loidinne cililidi loiyutida santa xelashe deayisikko iza gatan timatimeka xelashe deayiskko santayi nuni usta manasi go'a imiza usta qomokko.

Keehi aako gaden yelaga gistey aakki uttidi dizayssi beettizayssakko. Issi bitaney beysa giste giddon eqqidi haasa'ishe de'izayssa be'ashe de'ayssikko. Nu derey giste kaththas dhoqqu gida go'a immishe de'esikko.

Tori malalidinne lo'iza maldo bettishe dizayssakko hessi maldoy keehi aakidinne dalggidii dizayssi beetes maldoy gaammo heeran miiza kaththa qoommokko

Tiya badalay grade giddon eqqi uththday bettesikko tiya badalay nuni lachchidi manas nuyo go'a imizza qaththa qomoko tiya badalay mishshnikka malidayissa qatha qomoko.

Issi adde issi addessi haasishe de7esikko. Izappe gundeera dalgga gadze bolla giste yelagay dze7iyayssi be7ashe de7ayssikko. Gistte nu deressi keehi dhoqqu gida go7a immiyayssakko.

Keehi lo7idinne cililidi diza uuththakko heessi; uuththi xoqqu gidza asa na7assi go7aa immiza xapho kaththakko; kaththasikka asi baassi nafisappe aththanaassi maaddiza kaththa qommo.

dalga gadiyan cililidi lo'iza gistesa kawo daannanti xeellishe beeththosona etappe guyra keehi daridi asay yiidi xeellizayssi beettees guye baggara bocheekka beettees

Dumma dumma katha qommoti dizayssi gaden beeththesekko istappeka leemisosi umbubbasantha naathira barbarenne dumma dumma katha qommoti dizayssi gade bolla beeththosonakko heyssika nuni maanas go7a immiza katha qommokko.

dalga gade bolla shunkurtey dizayssa goshshanchay haaththa waaron teqidi ushshis hayssi beettees heyssikka shunkurthe gakkikko nu deressi go7asi immees gaamo heeranka heyssa mala shunkurthe daro heeran de7eesekko

dumma dumma para qommotha gaashe bolla gubisizayssi beeththesikko woykko woxisishe diza bithane beeththesikko heessika gaashe ayfe usulappe shaakanas go7iza ogekko heyssika nuni budzdena maanas go7a immees

Paydzon coridi diza kawo oosancha woykko jaannati eqqi wottizakko istika gamo dunguza woykko seelo afala maa,i wottizakko istafe gundza baggara tiya bazalay te.eesikko.

Aakko gade bolla yelaga gaashe dizayssi be ashe tazikko heyssi gaashe gakkishin nuus buddena maanazi maaddizayssakko gaashe nuus keehi miisha zemmanassika maaddizayssa miishakko.

Tumma dumma cithan puuthe ayfe dolidi utti uttidayssa xeellashe zayssikko istapeka leemisosi timatime puute barbare puuthenne tumma tumma katha ayfe puuthidinne dolidi utti uttidayssa xeellashe zayssikko.

issi inddiya katha pe samppan harqqashe dizayssa xeellashe dasikko gido athin ippe gundde baggara maatha keeththay keexxetti uttizayssa xeellashe de7aysikko. katha harqqidi miikko nuussi go7aa ime.

coridi diza asay wora gaaththani hemettishenne tobishe kaa7ishe dizayssakko hayssi worazikka xomosancha asayi xomoosidi miisha demmisiza ogekko hayssa mala worazikka gamo heeran dizessakko hayssazikka dhoqu giza go7a deres immides

Paydon coridi diza asay tukke gaaththan eqqi ootizas hayssi tukezikka wora gaaththan dizeseekko hayssi worazikka xommosanch asay xommosidi miisha imisiza go'iza jalga dembazakko hayssa mala worazikka gammo heeran dizesekko.

Haysa missile bolla bettishe diza mishiy aze giko kawo osanchay woykon danayi bitta bokidine putte tokishe dizaysako puttey dhoqu Giza go'a tophiyas immiza dozako

Haysa misile bolla betishe diza mishe aze giko issi kawo osachay pute tokishe dizaysa xelashe dasiko izape gunde bagara cora kame cora asaynne bochey betizaysako

hayssa misile bolla beettishe diza miishi aazee giikko paydon coridi wora gaaththan adde asay hemettishenne haasayishe bizayssakko, heyssika wora xomosishe ista xeellishe dizakko

hayssa missile bolla beettiza miishshi aze giikko issi kawo oosanchchay putte tokizayssa xeellashshe dizazikko izappe gunde baggara tukke putekka beettizayssakko haray qassekka assikka xellees

Hayissa misile bolla beettiza miish aazee giikko faydzon corizi maca asaynne adde asay biitha bookkidinne puuthe tokkishe dizayssa xeellashe zaasikko puuthe dhoqo gida go'a toophes immees

hayssa misile bolla beettishe diza miishi aazee giikko keehi dalgi ooththiza wora gaaththan maatay adussa mithaynne dumma dumma boncoti diza mithay dizayssakko woray keehi go'a imees

haysa misilezan beettiza miishi aazee giikko kawo daannanchay woykko kawo oosanchay biitha bookkidi puuthe tokkishenne haaththa ushshishe dizayssakko heyssika nu deres dhoqu gizaggo7a imee

ha misile bolla beettishe diza miishi aazee giikko wora gaaththan xomoosancha asay adde asaynne maca asay wora xomoosishenne tobishe de'izayssakko woray dhoqu giza go'a toophes immees

kawo oosanchay woykko daannay puute tokkishenne haaththa ushshishe dizayssakko isti ooththizay haray qasseka puuthe harmushekko ista xaphon thoophe banjiraykka dizaysekko haray qasseka gunde baggara asi eqqidi xeellishe dizees

Ha misile bolla beettiza miishi aaze giikko paydon coridi adde asay puuthe tookkizi puuthe tokkishenne hemettishe de'izayssakko puuthe toopphe woras dhoqu giza go'a immizayssakko.

ha mishile beettishe diza miishi aazey giikko issi adde wora gaaththan eqqizi haasiyishenne xommoosishe dizayssi beettizayssakko woray dhoqu giza go7a toophessinne hara dere kares immees

hayssa misile bolla beettiza miishe aazee giikko issi adde eqqi ooththizayssakko izappe gunde baggara mithay woreth wooththizayssa xeellashe zaassikko woray xoopphe gaaththan dumma dumma gamo heeran dizinne dhoqu giza go7a immee

paydoon coridi dalga gade bolla gaamo dunguza be hashen woththidi be qoofe huphen woththidi biitta bookkidi puute tokkishe diza paydoon coriza asa misilen be7ashe daaysikko

ha misilen beettiza miishi aazee giikko wora gaaththan alkashshaynne tumma dumma tiza miishakko woray xomoosiza asay yizi xomoosidi miisha imisiyanne keehi dhoqu giza go7a tophes immiza miishakko

Payidoni corriddi yalagga nayitti putte oyiki utizayisi betesi. Tokki tokki sintha bishe putiya oyiqidi hemetide betosona. Yalaga nayiti issoyi issuwara guye sinthe hassayishe bishe dossona.

Dere ubba bolla mitha gallasa woyko wora gallasa getetidi eretizaysa attuma naytinne yelaga attuma naytinne maca nayti issi bolla durishe deetes heytika mitha nagganasi maades.

Issi adey puutte giidon eqqididi xeelishe dizayssi bettesikko hessi puutteykka nu deere gammo heerane dumma dumma tophphiya giiddon diiza deeretta maadesiko hessappeka lemissos abbukado papayaka diizayssako.

Payzon coridi kawo oosanchchati woykko daannanththi beththoosona; ethikka besoppe yiiday be kaameeraa yiida; ethappe issoy uththidinne puuthe tokkishe de7ees; ethappe guye baggaarakka daro bochchee beeththees.

Isi inidiya mitha xaphoni eqa utidara betawusi izippe guye baggara issi gitta mithayine worayi betesi gammo herani worayi nusi darro go'a imisi lemisosi miza hemanawu maddesi.

Paydon coridi inddoy assayinne adde assay koronthe xonpishe bethesikko isthikka Boche heran wore gidon eqidine ka'she dizayssi bethesikko worayi worayi nu deresi goo'a immessiko.

issi paranja indeera daro attuma asay woranne maata xeellishe sinta hemettishe bizayssi de7ees heyssika gaamo heeran daro heessa mala zaaniza woraykka de7ees heyssa woraykka nu deresi go7a immi

issi bithane puute tokkizayssi beettes heessika toketiza puuthe biittha xaphon shiishshizayssi dizayssi beettes puutesi nu deressi gichchassinne lo7etethas keehi maaddiza miishakko

oge bolla heedzdzu kaame bishe beetthosona kaame meraykka booththi milatees mathan adussa mithay hara hara dumma dzumma boncoti de7oosona

paydon coridi dere cimay mitha gidon utti uttizayssi beettees heyssi mithatikka gaamo heeran keehi go7a immiza do7ozakko mithay nu keeththa keexxanassinne hara hara nus go7a immiza do7ozakko

issi adde naay puute gaaththan eqqi ooththizayssa xeellashe ze7ayssikko izappe kunde baggara abokaatoy paapayeynne dumma dumma katha ayfe deiyayssa xeellashe zeyayssikko heyssika nuusi maanas go7iza kathe ayfekko

Keehi dhoqu gidi aduqi uthuttiza miitha xeellashe de7ayssikko woray keehi dhoqu gida gaamo deressi dhoqu gida go7a immizayssakko woray nu miiza naaganassinne heemmanas go7izaya sokko

Oosettishe de7ida ooratha oge beettes heessa bollaka paydon corida kaameti beettosona matanka issi geela7o naya ha yashe de7awus.

Ha misile bolla betishe diza miishy aze giiko Indo asay dumma dumma katha qomonne dumma dumma bayzetiza miisha oge dhaphon bayziahw detesiko, lemosis donon, shunkuret , barbarenne dumma dumma miisha bayziashenne shamishe detes

Misile bolla beettiza miishshii azee gikko keehi lo'oidinne malalidi bettiza dumma dumma ayfa ayfe cuggan cuggan uttii woththidaysskko lemisos timatime barbare karotenne dumma dumma miishshata

Ha missile bolla betishe diza mishi aze giikko suqe gathana dumma dumma ayifa ayife lo'idinne murutidi cuttan cuttan dizayisakko lemisosi muze afukatoyi mangoyinne doonoyi dizayisakko.

Dalga giya gathan bayzishenne shamishe de'izaysa asa xelashe daysiko issitika bayzizay mango,muzenne santha duma duma giya gathan de'iza misha bayzishenne shamishe giya gathan detesko.

Missile bolla beettishe diza miishi aaze giikko indo asati dumma dumma katha ayfenne dumma dumma ustata oge dhaphon woththidi bayzishe dizayssakko leemissosi loome baribare timatimenne dumma dumma mishsha.

Hayssa misile bolla beettiza miish aazee giikko asi hemettiza oge dhaphon dumma dzumma katha ayfe bayzizayssakko leemisos loome barbare tumma dzumma katha ayfe bayzishe deetessikko

ha misile bolla bettishe diza miishi aazee giikko cugan cugan keehi murutidinne lo7idi diza katha ayfekko leemisos lelehe, timatime, loomonne shunkurtte dizayssakko

Murrutta ayiffa ayiffeyi issi giya bolla Cori uttidayisi bettesi hessatappeka lemisos oddana gikko pappaye manggoyi muzzeyinne heyisa heyssa malla kandoti dizzaysa miththa ayiffeyi bettesi heyisdika nuni mannasi go'a immossona.

Giya gaaththan cora dumma tumma katha ayfe dizayssa beyashe de7ayssikko leemisossi istappe issoy timatime kaaroote abokaado shunkurutenne tumma dumma katha ayfe xeellashe de7ayssikko

Kehi lo'izinne cilili utthuda ciishshaza xeellashe daasikko hayssi ciishshazikka bayzikko giya kessikko miisha asas immizayssasakko nam7anthoy qasseka nu aypen xeellishin key lo'izinne malale uthizayssakko istappe ekkiti bayzanasikka dandayos hayssa mala ciishi gammo heeran dizayssakko.

dalga ciishsha gade bolla indo nayti ciishshaza qorishenne xeellishe dideyssakko hayssa mala ciishshikka bayzidinne miisha ekkanas go'iza doozakko hayssi ciishshazikka xeellanassinne asas bessanas go'izzanne cililizi diza ciishshazakko

Nam'u adeti wora gidon eqidi pute toketti utidoysa hatha udhishe dizaysine betesikko worayi nu deres tophe gathan daro kehi dhoqu gida ga'a imesikko

Ha missile bola betishe diza mishi aze giko kehi lo'idinne c'ililidi diza c'ishako iza merayka sutha milatizayinne matha malatizayiysako heysika xelanas lo'es.

Haysa misile bolla beetiza mishey aaze giikoni dalga gadeni biita goyiza makinayo goyishe dizaysa xeelashe daysiko, heysika dhoqu gida go'a tophiyasi imiza gosha makinako.

Hayisan misile bolla betizayisi aze giko hayidon co,ridi kehi lo,idinne ci,lilidi utiwotidayisa ci,isha xelashe dizayisiko ci,ishay xelanasi kehi lo,izasako sutha merara dizayisa

hayssa misile bolla beettiza miishshay aaze giikko ke'hi dalgga ciishsha gaaththan issi geela'o indiya eqqadda ciishsha maxashshenne xeellashe miicashshe dizayssakko ciishshay lo'iya miishshakko

hayssa misilezan beettize miishe aazee giikko maca geela7o nayti ciishsha qoridi dumma dumma diran cugan cugan wottizayssa xeellashe dizaasekko ciishshikka nu deresi go7a immees.

hayssa misile bolla beettishe diza miishi aazee giikko paydon coridi indo asaynne adde asay issi bolla eqqi wothtizi haasayishe tizayssakko ista xaphon biitha goyiza miishi tizaysakko

Ayssa misilesan beettizayssi aazee gikko toophphe horphule eqqi uttizayssa xeellashe zaasikko iza xaphon tumma tumma kaamethinne tumma tumma miishati utizayssa xeellashe zaasikko.

Ha misile bolla beettishe tisa miishi aazee giikko keehi dalga gate bolla katha tizayssa issi indoy oyqqada katha gaaththan eqqaza miicashenne katha beeshshashe dzaasukko

Kutho haaro gaaththan kuthoy dizayssa paydzon coridi adde asaynne indo asay eqqidi kutho haaro xeellishe tizesekko kuthoy maanas go'iza so medzoosakko heyssika nuus asho imme.

hayssa misile bolla beettishe diza miishi aazee giikko keehi dalga keeththa gaaththan keehi lo7izanne cililiza ciisha issi indoy maxada issi bolla carpa oyqqa wothatos

Hayssa misile bolla beettishe diza miishi aazee giikko dalga gade goshshanchati goyshenne sharafa shodise teisayssi beettizessekko iza xaphon keehi adussa mithaynne woray teisayssakko.

Keehi dalga gade bolla dhuqi woththiza puutho maxiza kaame puutho maxishe diizayssakko puuthoy maa'o sikkanass harpanne dumma dummabas dhoqu giza go'a immiza mitha ayfekko.

Hayssa misile bolla beettiza miishi aazee giikko keehi dalga keeththa gaathan citan citan diza ciishshazakko heyssika dumma dumma meray diza ciishshakko heyssika dheellanas keehi maaddes.

ha misile bolla beettishe diza miishi aazee giikko keehi dalga gaze bolla doliza bazalaynne dumma dumma katha qommoy deizayzakko iza xaphon biitha goyshe diza makinikka biitha goyshe dizessekko

misile bolla beettishe tiza miishi aazee giikko keehi lo7idinne cililizi gakkananiya giste xeellishe teethesikko giste maanassinne giya kessidi bayzanas maaddiya quma qommokko

Haaththa cuchchiza maashine haaththa xaphon eqqitinne haaththa cuchise dizayssa xeellashe zaassikko ha mishilen dizay tumma tumma qommokko istappe leemisos guuthanayti dzoosona maatha keeththay deees issi adde eqqi oottia

hayssa misile bolla beettiza miishi aazee giikko keehi dalga gade bolla puuthe dolidayssa xeellashe zaasikko ista xaphon de7izayssi piitha goyza kaamekka tizes haray qasseka woraykka xe7izes

Hayssa misile bolla dizayssi aazee giikko dalga gate bolla tumma tumma kathay zeretidinne doli oththizayssa seellashe zaasikko izappeka haray qasseka biicha goyza makini goyshe jeessiko.

misile bolla beettishe diza miishi aazee giikko issi adde mulce mango xeellishenne xomoosishe dizayssakko mangoy maanassinne giya kessidi bayzanas maaddiza miishakko

Dalgga gadden de'izaysa giste keehi lo'idinne cillilidii malalidi de'izaysi beettes hesapekka guye baggara keetththyinne woray beettes

Paydon coriza geela7o indo nayti beetosona hessapekka ubbati issi bolla ciishsha issi bolla kuuppishe deettees ubbatika ooso bolla de7osona.

Keehi lo'idinne muruuti utti woththida giste qommo be'ashe de'aysiko; kunththe bageera aseka eqqidi xeelishe de'esikko; heyssi giste gammo heeran muussasi go'iza kaaththa qommoko.

Dalgga keeththan keehi lo'irinne muurutiza ciishshi beettees hessa giddon daro asay beettees hessappe issi aaway be kushe kiise giddo sirqidi beettees gela'o naytika beetosona.

Hayssan xeellishin muuzeranne muuze giddora haaththi goggizayssa besses. Leemisos ha haaththezappe duuqid duuqidi muuzeza ushshidi ayfe muuruta immiza muuze ekkana danda'os.

keehi gita gidiza maashine talga gaden eqqidi goshsha goyshe tizayssa beashe dayssikko heessika qantha wodiyan daro ooso ooththidi nuus katha murutisiza mashinekko

Paydon corizinne dalgidi mathe koothi dizayssi beeththees; heyssika nuussi go7a immiza mathe kooththakko; go7aykka eessanne ililuwa nuussi immikko giya efidi bayzidi miishsha demmoosikko.

issi indiya cora woykko faydon cori wottida kawo oosancha woykko kawo daanna katha qommo odashe beettawus heyssi kattayka budde naa pososiyanne heyssa yessa mala daro qoma qommo odashe beettawus

Dalga gaten paydon coridi cora koshshanchasi dizayssi beettes heyssika hessa goshsha gozinne katha izappe ekkanas gate nuus maaddes heyssika go,a nu deressi dichees.

Ha missile bolla bettishe deza mishshi aze gikko goggiza haththas warro medhdhishenne gogiza haththan bitte ushshishe dizayssako hessikka nuni ayiffa ayffe tokkidi Mannas maddess.

Haysa misile bolla betishe diza mishi aze giko hathe waro gogishe dizaysako iza xaphon paydon coridinne ade asayne maca asay uttidine equdi waro medhishe dizaysako

Ha misile bolla beettishe diza miishi aazey giikko waaro haaththa xaphon oge giigissidi waaro haaththa katha haaththa ushshanassinne dumma dumma maado ba ooththanas oge giigissidi eelo haaththa yeddizayssa

hayssa misile bolla beettishe diza miishi aazee giikko keehi dalga gatze bolla haaththa waaro yeddizi gade ushshishenne puuthe lo7isidi muruthisidi dolesizayssakko puuthe dichchikko maadde

hayssa misile bolla beettiza miishe aaze giikko keehi dalgga gade dizayssa bolla cora puuthe doli wotthizayssa xeellashe ta asikko. dalgga gade katha kaxissidi ekkanas maadiza miishakko.

Hathe cutiza kamez eqi utidays betes, izappe sinta bagara yelaga na'ay eqi utid betes, Hatha cutiza kamez nu deres keeh Gita go'a imizaysako

dalga keehi aakko gade shunkurte toketh uttizayssi beeththees shunkurte giddon issi yelaga naay waaro heeran eqqidi ba kushe mici uttizayssi taasi beeththees heyssika lo7ees

oge medhiza paydon coridi issi bolla ha shise te7iza asati beethosona istika oge medhiza asakko istape goyra oge medhiza kaame oge bolla eqqi duutizaysi beettees izikka nuus go7a immees

dalge gogiza haaththe waaro ooththize cora asay xaphon eqqi uttizayssi beettes goggiza haaththe nu dere dichasi keehi gita go7a immizayssakko gaammo heera heyssa mala haaththay coridi paydon de7izayssa ko nu heeran beyiday

Maaththa mizay izeta haarosope keeththazape kezidi karezan hamutishenne maata mishe deesko hayssi maaththi miizazika maaththi imiko uyanassine giya kessi bayzanas go7iza so medosazako miizazako hayssa miizazika gaamo deren dizayssako.

Maaththa miizazi dalgga keththappe kaare keishshe diizayssa ta xeelashe dayssekko hessika maaxiza miizazi maththiza giidiko giiya kessidi bayzanassine assa na'ay bassi uyyanas go'zza maththa mizazako iizappe gundde baggaraka payddon coori diiza miizazi ichchi uttidesiko hessika maata miiziko maaththa ushshes.

Miiza marati keeththa gaththan qashetidenne eqqizi dizayssakko ista xabonka issi kanay eqqizi uttithizeseekko heyssa miiza marata paydzoykka woqqe giikko heedzdzakko ista bollaka karethanne botha maray dzizayssa warake wareke meray dzizaysekko.

Ha missilen bethizay azza mishshe gikko kuththo phuphulle cuggan cuggan utti uttizayssakko. Kuththo phuphulle manass dhoqqu gizza goo' assa naa'ss imizza mishshakko. Kuththo phuphulle gathan wolqqa immizza qumi dizzessekko.

hayssa misile bolla beettiza miishi aazee giikko paydzoon corizi miiza maaray ba sinthan diza maatha mishe deessikko miiza mara heemmikko dhoku giza go7a soophes immees

Ha mishile bolla beettishe hettiza miishi aazee giikko paydon corizi ichidinne eqqidi maata mishe ettiza miizakko miizi nuus dhoqu giza go'a immees leemisos maatha ashonne dumma dumma go"a immizessekko.

paydon coyriza deeshsha wora efidi heemmishe diza nam7u naati ha misilen beettishe toosonokko deesha heemmikko nuus si bayzikko miisha immiza so medoosakko deeshi dhoqu giza go7a arba mince denen immees

hayssa misile bolla beettishe tisa miishi aaze giikko maatha miizay keeththa gaaththappe kare keeshshe tizayssakko maathi toophes dhoqu giza go7a immiza so medoosakko heyssika uyanas maaddees

hayssa misileza aazi dizee giikko teqetiza haaththa paydoon coriza karethanne booththa meray diza miizay haaththe uyishe deeseesikko heyssika haaththe saammikko miizi hargete sikko

Hayssa misile bolla beettiza miish aaze giikko keeththa gaatan miiza maray eqqi oottizi xeellizayssakko iza pe gundze baggara kanaykka eqqi oottizes miiza maray ko.a nuus immees

Issi shuchan keexetida keetha xaphon daro medosay eqi uttidays beetes lemisos deyshi dees dorsi dees hareynne hara hara medosay dees ista matan keelayka dees.

giya gaaththan keehi coridi utti wottiza miiza qommoykka dizayssikko heyssaka asay shammizayssinne bayzizayssinne eqqi uttizayssi beettesikko gita booraynne gutha marati giya gaaththan eqqi wottizayssi beettees

Aako kuthi haaroy dizayssi bettees. Kuthoy nuusi keehi Gita go7a immees. Izappeka nuussi phuuphulliya nuussi maanaassi ashonne dzumma dzumma miisha nuussi immida medoosakko.

cora phuphule dizayssi keeshe bolla beeththees be aayiya be nayera phuphule matan uti uttidaysi betes dara beettawus goye baggara cora kuttoy beettes issi kutta tookkara nayiya de7iyayssi beettees

Nam,u waaxa gakkida gita boorati beettosonna issinozi kacera gita boorazi masara mala de7ees issinozi zoo medhoy deees gidoppe attin masara medhozi eqqidi dees heni baggara qasseka woray beettees.

paydon coridi keehi gitalatii diza indo asay eqqidi hare xeellizayssi beettes harey nu deressi tooho miisha thookkanassinne nuussi wolqa ooso ooththanas maaddiza medoosakko

payzon coridi diza maatha miiza xeellashe dayssikko ista gaaththan ichi wottizay eqqi wottizay maate mishay diza maata miizakko maati gaamo heeranne toopphe gaaththan uyanas maaddes

Dalga giyan asay miiza bayzishenne samisa te7izayssi beettees miiza giyay gaamo heeranne hara hara gaammo giddo diza woradathan bayzettizayssakko heyssi nu heeras go,a immees.

issi addey nam7u boorata waaxidinne be xurqafe kallo oykkidi shoocidi boorata goyishin beyees hayssika nu deren aadhdhidi goshshansati muurutusanaw booran garse biitta bolla aaththidi ooththizayssa

Be kusheza kuphphi wottidinne giste ayfe bessishe dizayssako. Hayssi gistezikka xeellanas lo'iza giste ayfezakko. Hayssi gistezikka giya kessi bayzikko miishsha immizaysakko. Be gaden zerikkokka mokkidinne ayfa ayfe immizayssa kaththa qommoko.

Cugan cugan issi delan uth uttiza puutheza issi indzdzoy haaththe ushshesi dessikko hayssi haattezikka puuthesi diccanasi go7iza ogekko izippe gundze baggarakka issi indzdzoy haaththe thookkaza ushshanas ehasizasikko ista xafon issi aaththekka eqqi oottizeyssekko.

Sarotetha naagiza uusanchay gade gattan eqqi woottizinne be kushen akayfe oyqqizinne harmishenne bookkishe gade gaaththan didesikko izappe gundze baggara payzon coriza adde asay be qoodheyn gamo dzunguza woththi wottidi xeellishe diizizakko.

keeyi ordisinne muruthizi diza donozi cugan cugan madabe bolla uthi ooththizassakko hayssi doonozikka xabo qu ma qommoppe issozakko hayssa mala doonozikka gammo dere heeran dizesikko hayssika maanas asa nasi lo7o gidiza xabo quma qommokko

Ha misile bolla beetizay aaze gizaysa gidiko isssi adde nay saalixe cakkishe shiishidi dooran dooran qachchizaysako.salixey gaaciko nuus usta maadiza ne keehi mal'iza quma qommoko.

Ha misilen xeellashe tiza miishe aazeye giikko dzumma dzumma katha ayfe qanca kitton dizayssa xeellashe dzaasiqqo leemisos katha ayfe shumbura ayfe gisti ayfenne daro qommo katha ayfe dizes.

Ha misile bolla beettishe tiza miishi aazi giikko tuke ayfe lo7idinne muroutidi gaden dizayssakko tuke ayfe uyanassinne giya kessidi bayzidi miisha ekkanas maaddiza miishakko

Misile bolla beettishe diza miishi aazee giikko yelaga badalay shale gakki ooththizayssassakko heyssikka dicci gakkidi badala nuus maanas immizayssakko haatta ushshikko dhoqu giza murutha immees.

hayssa misile bolla diza miishe aazee giikko gade bolla diza puuthe paydon coridi adde asay xeellishe deete sikko istape kunde baggara indzo asaynne adde asay eqqi ooththizessekko

Issi maathhtan kexxetti uttiza keththi beettess izzappe guuye baagaraka uththi keehi looidinne maalaliddi beettess uththi gamos keehi maaans maadiza kaththa qomokko.

Miccashshe de"izayissa issi indiya be samba oyiqada giste harqashshe de'izayissa bettes gisttey dichchasinen asa nay miidi dans maadizasa kehi wolqa imiza mishshakko

Keehi aakkidinne dalggidi diza puutey beettes. Heyssikka keehi cililidinne malaalidi diza puutezakko. Gaammo heeran daro puute qommoy dizes. Leemisos timatime, barbarenne dumma dumma puutey dizes.

Hayssan tasse nammu' indde micishe bethosonna. Etta sinthanikka madaba donoyyi keehi coridi bethess gidi attin bolla baggarakka donoyi keehi coridi tass bethess.

Issi kawo oosanchay woykko dasnay abukaado puutte tokishe beetes. Abukaadoykka nuus deres keehi lo7o , bolla minththanas maadees. Wolqqa immes. Nu deres abikaadoy keehi maadees.

keehi cora asay fayzoon corizi puuthe tokkishe tizayssi beettees istika kawo ooshancha woykko zaannanthakko istika gaamo tunkuza be hashen woththi uttidi puute tokkishe te7etesekko

issi bitaney ba gaden goshsha goyishe kawo osha dharcanassi ba sempan aaththize dizayssi beethtesikko kawo oshay nu gadessi katha dolanassinne muruta immanassi go7a imeesikko

Dalga gaze bolla citan citan dumma dumma katha ayfe de7izayssa xeellashe tayssikko leemisooss istappeka issanthoy badala nam7anthoy shukarenne dumma dumma katha qommo de'izayssakko.

keehi aakkidinne zalgidi dono puute dizayssi beetesikko gamo dereni donoy nuus xapho kaththa gidizayssi keehi eretizayssakko nuni mizinne kallidi wolqa ooso ooththanas maaddiza xapho kaththakko

Maaran maaran woykko qommon qommon diza puuthe beettizayssakko heyssi puuthesikka zaru qommoy heyssan tizisekko puuthe nu deretichassi keehikko a immiza miishakko.

Medoosa payetetha naagiza asati paraza pilgishenne xeellish yexxizayssakko hayssika xomosancha asasi hargeth oothtiza parasi xale immanassi pilgishe diizakko hayssika hargeppe teqqanassinne para payatetha naaganas go7iza ogekko.

hayissa misilezani betishe diza mishi aze gikko soo meddosa hesikka hareyi eqi utidayissa xaphoni ade asine indo asi hare xaphoni eqi utidayissi betesiko, soo medossani hare dhoqu gido go'a imessi.

Ha misile beettiza miishe aazee giikko payzon coridi eqqi uttiza asa xeellashe dasikko. Istika oothtizayssi issi miiza narpen caddizayssa xeellashe dasikko. Heyssika paytetha naagiza adde caddes narpe.

Ha mishilen beettishe diza miishi aaze giikko paayetetta naagiza adde so medoosa gidiza para pilgishe dizayssakko. Paray hargikko paayatetta naagiza adde pilgidi dhale paras imeesikko.

Ha misile bolla beettiza miishi aazee giikko karetha paray eqqi ooththizayssa narpe cajananizayssakko heyssika harge parappe xaysizayssakko dhaley dhoqu giza go7a paras immiza miishakko

Misile bolla beettiza miishi aazee giikko issi miiza paytetha naagiza adde kanaa pilgishe dizayssakko heyssika hargeppe teqqanas dumma dumma harge pilgidi dhale immanayssakko

paydon coridi diza asay so medoosa narpen cadizayssakko heyssika gutha nayti gita adde asay be qophen woththidi eqqidinne uthidi de'izayssakko narpenne dhale so medoosas maaddes

ha misile bolla beettishe diza miishi aazee giikko desha payetetha naagiza addey booththa desha paydon cori woththidi issi bolla woththidi narpe cadise dizayssakko hessika hargeppe naage

misile bolla beettishe diza miishi aazee giikko paydon coridi oge bolla hemetishe diza so medoosakko iza sunthaykka boora miiziyonne dumma dumma miishakko leemisos deyshikka ista gaaththa dizeessekko

bixaaletidi eqqi wottiza paray de7iyayssi beettesikko izappe sintha waggeyra nam7u bissaneth eqqi wottizayssi beettessikko istappe issay biirera warqatan xaafishe dizayssi beettessikko

payxoon corizi issi meedze bolla dalga miizay maate mishe dizayssi beeththesikko istika narpe catethanas yidi maate mishe dizayssa miiza qommokko

paydo coridi oge bolla hemettishe diza so medoosa xeellashe de7ayssikko ista gaaththan booray miiziya deyshaynne cora miiza qommo xeellashe deayssikko so medoosay nuus maathassinne asho immanas go7a immiza miizako

issi booray suutha malatiza maray te7izayssa issi bithane qooren wodoro aathtizi beettees goy baggerekka issi bithane ekki uttizayssi beettees booraykka goshsha gakkiza boora

Haysa misile bolla betishe diza mishi aze gikko oydu godare eqi utidinne wasishe de'izaysakko godare dizay wora gidonakko miiza deyshanne dorsa so yidi bonqidi mizaysakko

hayssa misile bolla beetiza miishe aazee giikko geegge biitha bolla lizayssa xellashe zaasikko izappe kundze baggara asi de7ees asappe guye baggara kaame dizessakko

Ha misile bolla beettishe diza miishshi aazey giikko wora gaattan paydon coridi diza zangarsakko zangarsekka xomoosancha asay yizi xomoosidi miisha derego'as immisida wora medoosakko

assa misile bolla beettishe diza miish aaze giikko wora kanay issife eqqizinne uttidi dizayssakko wora kanay xomosanthasi xeellikko xoqu giza go7a immizanne xoqu giza miisha immizayssakko

Keeyi dalga maata gaaththan issi urdale eqqizi maata mishenne eqqizi xeellizayssa xeellashe zaasikko urdale xomoshancha sayidi xomoosidi miisha imisiya wora medosakko.

nam7u geleshoti ha misile beettishe tizakko geleshoy wora medoosakko geleshsho xomoosanta asay yidi xomoosidi miisha imisida wora medoosakko geleshoy iita gene wora medos

Misile bolla beettishe diza miishshi aazee giikko keehi gitta gaammoy ichchi uottidi xeellizayssakko gaammoy woran diza wora medoossa oykqidi wori wori ashsho miiza wora medoosakko

misile bolla beettiza miishi aazee giikko wora gaaththan issi maahe ichi yooththizayssee iza xaphon hara maahekka ichi woththizaysakko izappe gundeza baggara geeggeykka dizasakko hari qasseka shuchchikka dumma dumma miish dizasaykko

hayssa misile bolla aazi beettize giikko haylashoy ba doona doo7idi hangizayssa xeellashe zaasikko haylashoy gaamo heeran tere dichasi xoqo giza go7a immisa medoosakko

misile bolla beettishe diza miishi aazee giikko wora medossa gixisayssi sunthaykka gelesho keesettii xeesesyizayssa izas duussa sohoykka wora gaaththanakko mitha bollaka qaaphettes

Issi haylashoy be doona dhoqu oothtidi doo,idi xalqe ekkishe dizayssa xeellashe xasikko izaska duussasoy haaththe gaaththakko izikka nu deressi dhoqu giza go7a immiza haatha giddon diza medosoa.

Shuchchi kumida haaththe maten wurdalle oyda gididi suutha malatiza marara eqqiza etikka issina aayoo heedzdzati marata guutha geessan qammidi ti7osona.

issi qaare mithe bolla uttizi be quma mishe beettees goye baggerakka mithayka deees heyssi qaare be quma koydi mishe deees asakka uttidi xeellishe deees